Madhokodheya neanamukoti anokurudzirwa maningi kuhambe mumandaraunda eibhuire antu mairirano nezve matenda anenga atekeshera nekuadzidzisa kuti voita sei kuti vahine hosha.

Vantu vezera reshe vanokurudzirwe kupota veivhakachirawo zvibhedhlera zvinenge zviri pasinde navo nendaraunda yevanogara kuti vandopota veihloyiwa kumukhuhlani yakasiyana siyana vechindoonekwa nemadhokodheya vechipuwe mitombo yekurape mikhuhlani.

Madhokodheya ane nguwa yanofamba mumanharaunda mwedu echiunganidza vantu echivabhuire maererano nezvekuhinwa kwehosha nezvezvitenda zvinenge zvabuda kuti zvinodzi.

Bazi rinoona nezveutano vanokurudzirwe kuite midhibano apoo vanenge vechibhuyirana maererano nezveutano kuti vozvifambisa sei kuti vabhuyire vantu kuti chirwere chakati uye hosha yakati inorapwa sei.

Makore anaa mazuwa anyamashi atakurarama anaa vantu vakuenda kuzvikora zvefundo yepadera dera eizoti apedza achizotorwa mifoto echigirajuweta achigirajuweta.

Anhu eshe tinokurudzirwe kuti kana tabve kuchimbuzi tigeze nyara dzedu ngemvura yakachena kuitire kuti tisabatwe ngemikhuhlane wekorera uya wakambonetsa makore adarika.

Antu akuru Ane nguwa yaanokurudzirwa kuti amboungana veisangana veibhiirwa kunyanya nyanya antu asharukwa kunyanya nyanya echikadzi veibhiirwa maererano nezveupenyu kuti vanozvifambisa sei uye kuti vanorarama sei.

Vantu ngatisangoti kana tarwara toramba tiri pamhatso ngatiende kuzvibhedhlera nekuzvikiriniki kuzvipatara tindorapwa nanamukoti nemadhokodheya topuwa mitombo yakasiyana siyana inorape mukhuhlani ingangodayi ichititambudza.

Asharukwa kana ana adodori ano kurudzirwa kuende ku zvibhedhlera zvinenge zviri padhuze nawo ne hurumende inofanikire kubatsira maningi ku ake zvibhedhlera mundau dzinenge dzine asharuka nekuti amweni achakoni kuhamba kusvika nzvimbo dzakakura kuti vaende kundo ona ana mukoti saka hurumende ino fanikire ku akire anhu zvibhedhlera mundaraunda mwano gara.

Madzimai anenge achangobva kubara anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvibhedhleyi andoona madhokodheyi nanamukoti vapiwe mulitombo nekuti vana vavo vabairwe.

Zvibhedhlera mune nzvimbo dzinochengeterwe mitombo yakasiyana-siyana. Iyo mitombo inochengeterwe panhu panotonhorera, pasingapindi zuva. Izvi zvinoite kuti mitombo igare yakachengetedzeka, isarohwa ngezuva rakawanda, kuti irambe ichishanda mashandiro ayo.

Mazuva anyamashi vantu vakundofunde kuzvikora zvepadera dera, variyo kuzvikora zvepa dera dera yoo, vanodzidziswe kuti vamire pamberi pevantu, vechireketa vechibhuyawo maererano nezvavanoziya.

Madhokodhera nanamukoti anokurudzirwa kuti pevanenga vechirapa muntu mona muzvibhehleya mwona umwomwo muntu ari pamubhedha anokurudzirwa kupfeka zviro zvinovhare miro dzawo kuitira kuti chitenda chisatapukira kubva kumuntu cheiende kumadhokodheya kana kunanamukoti.

Veutano ana mbuya mukoti vanokurudzirwa kuhambe mumanharaunda mwedu vachidzidzisa marairano nezve utano nekuchengetedza kweutano, kuti vanhu vorarama seii nekudzivirira matenda .

Kana denda richinge ratekeshera zviyani madhokodheya nemanesi nana mbuya utano vanodaidze antu vantu voungana vechichivabhiira pamusoro pezvematenda akhona anenge achishupa antu mukati mwendaramo dzawo nekuabhiire kuti anodziirirwa sei matenda akhona.

Madhokodheya nanamukoti nemanesi vane nguwa yavanombodhibana veidakara yampho vamweni vanenge vauya vamweni vabve kunyika dzakasiyana siyana vachiuya kundorape vantu vanenge vachizwa hosha dzakasiyana.

Anhu vanokurudzirwe kuende kuzvipatara veindohloiwe ngazi dzawo kuonekwe kuti dzivhiri neutano hwakanaka ere antu ngatisandogara mumamhatso medu umo ngatiende kuzvipatara teindohloiwa.

Ana mai anenge achangobve kubara ane nguva yaanofanikire kuti ambopetuke kuzvibhedhlera neana avo eimbohloyiwa, eimbo bairwe majekiseni kuitire kuti asabatwa ngemikhuhlani yakasiyana siyana.

Antu eshe ngatisangogara mumadzimba. Tinokurudzirwe kuti kana taita matenda ataita toenda kuzvipatara tosvika tondohloiwa ndiana mukoti kwona ikweyo nemadhokodheya tohloyiwa toonekwa kuti zvirwere zvingatinesa zvingadai ngezviri topuwe mitombo totohine hosha.

Tinobonga yambo, ngebasa ririkubatwa maningi ngehurumende kuaka zvikora zvakawanda mumandaraunda mwedumwo zvinoitawo kuti vantu vashingaire pakufunda kwavo ngekuti vanenge vasingacharwadziwi ngemumango zvaiitika kudhaya.

Muzvitoro zvakasiyana-siyana nemumafamasi munowanikwa mune masherefu anenge akarongedzwe mitombo, zvakarongeka zvekuti kana munhu akasvika achida mutombo haatombonetseki unosvika wongonongedza mutombo waanoda otopuwa.

Muzvibhedhleya mwaane mishini inongototi madhokodheya anoishandisa muntu akatowate pamubhedha unotobairwe pabuoko rake apa otoiswe ngazi mumuwiri mwake umwu akandowata kudaro.

Muzvibhehleya tinoone kuti mutenda akaenda eizwe denda risikaiti unosvike eibairwe majekiseni akawanda izvo zvinomudetsera kuwedzera ropa nekumupe simba nekuti pamweni pacho unonga asisakoni kurya asi zvinomubatsira kuti aone simba rakawanda.

Mazuwa anaya kuzvibhehleya kwabanaka maningi kwakushandiswe dzimwe michini dzekuti unotoone dhokodheya akapfeke zviro zvanoise munzeye otongokuningira eitokuise zvanokuise paboko rako otoone kuti chitenda chingangadai chechirarame pauri chiini.

Muzvibhedhlera mazuwanawa mwabanaka maningi ngekuti madhokodheya akushandise makombiyuta kutotarise zvinenge zviri mumwiri mwemuntu iye muntu wachona wakatowata vasine kana kumbomubata.

Ana mukoti vanokurudzirwa kuti vange vachitaura nevantu vanenge vauya muzvibhedhleya vachivaita kuti vadzoredzanise pfungwa dzavo varege kufunganya nekuti vamwe vanhu vanozotofa nekufunganya pamusoro pehupenyu hwavo.

Tino ona kuti mukati mwe zvibhedhlera munenga mune nzvimbo ne dzimwe michini dzinenga dzei toiswe zviro zvekuti kana madhokodheya echi pinda akwanise kushandisa kana echide kunyora zita rake zviyani unosvika eyito nyora zita rakwe reku bhuye kuti wauya kubasa nyamushi.

Muzvibhedhlera munowanikwawo mune nzvimbo dzinenge dzine michini yakawanda maningi iyo inenge ichishandiswa ngemadhokodheya nanamukoti pakubatsira vantu vakawanda vanenge vauya nematenda.

Ngatisandogaraa mumambatso mwedu umwoo tichizwe zvitenda zvakasiyana siyana ngatiende kuzvipatara kunoonekwa naana mukoti nemanesi nemadhokodheya tikwanise kurapwa ngekuti mishonga dziriyo dzinokwanise kuhina hosha dzatinadzo.

Muzvipatara nemuzvibhehlera tinoona kuti mune nzvimbo dzinenge dzirimo dzakanasirwa zvakanaka idzo dzinoshandiswa kuchengetere mishonga iyo ingangodai ichihine matenda akasiyana siyana mukundarama kwedu.

Muzvigwehleri mune nzvimbo zvinoonekwa dziridzo dzinochengeterwe mitombo yakasiyana siyana ,nzvimbo adzino idzodzo dzinonga dzichitondorera dzechiite kuti mitombo yedu aitomboshati airohwi nezuva rakawanda.

Anamai aneana adodori neanendumure anokurudzirwa kuenda kuzvipatara zviripa sinde nawo kuti vando vana vavo vando bairwa vanodondedzerwa mitombo yakasiyana siyana iyo inokwanise kuhine.

Mazuwa anyamashi muzvibhehlera makuonekwe zviro zvakaitenge zvipanera zvinoshandiswe kusunge makodo aya anengetsemuka kune vanoite zvemitambo yekurumba yekukabe bhora.

Muzvibhehlera mwetinoenda mazuva anaya mwaakuonekwe zviro zvakaite inga masikurudhiraivha. Izvi zvinoshandiswe kana munhu achinge akuvara kana kutsemuke makodo. Izvi zvinoshandiswa kusunga makodo kuti abatane.

Muzvipatara mazuwaanaa mwane zviro zvakaite zvigero nezvakaite zvipanera zvinoshandiswa kucheka mabhadhichi zvakasiyana siyana zvichiita mishando dzakasiyana siyana.

Zvibhedhlera anamukoti nemanesi nevashandi vemwo vanokurudzirwe kupfeke mamasiki. Izvi zvinoite kuti vasatapukirwa ngemitombo inokuvadza yavanenge vachibata bata nayo.

Muzvigwehleya mave kuwanikwawo mimwe mishina ,inonga ine mavhiri inenge ichitozvifambira inobatsira vanhu vanenge vakwara kana vanenge vasangana nedambudziko ravasangana naro kuti vafambise .

Muzvibhedhlera tinoona kuti mine mitombo yakasiyana siyana inorapa mikuhlana dzakasiyana siyana izvi zvinodetsera dzakasiyana siyana izvi zvinodetsera maningi ngekuti kudhaya peyani anthu aitambudzika ngekushaya kuziye kuti uyu mukuhlani unorapa chirwere chipi.

Muzvibhedhlera munoonekwe mitombo yakasiyana -siyana iyo imweni inenge iri mumabhokisi iyo imweni inenge iri muzvikaba zvinenge zvakavharwa nemaphirizi anenge arimo muzvimabhokisi ayo anenge achibatsire kuzohina hosha dzakasiyana-siyana.

Muzaano atavanawo kwakanaka kwaane mitombo yakasiyana siyana inorape hosha yakasiyana siyana saka vantu ngatisangogara mudzimba ngatiende kuzvibhedhlera tinoona madhokodheya topiwa mitombo inohina hosha dzakasiyana siyana.

Madhongodheya panenge achitopa munhu mutombo, panenge achipa mapirizi ,vanotokupa nechipepa chinenge chiri pabhokisi remapirizi ,kuitira kuti uzongona kuverenga nekuziva kuti zvinoshandiswa seii mapirizi akona.

Kune mitombo yakawanda maningi muzvibhedhlera umwo, imweni inoite zvekumwiwa, imweni inoite zvekudzodzwa pacho panenge pachitorwadza unozotozwa mukubira kwezuva unenge watopona auchazwi marwadzo.

Mitombo yemazuva anaya inonga iri muzvi mabhokosi inonga ine zvipepa zvakanyorwa ngezvirudzi zvakasiyana siyana izvo zvinonga zvichitaura mashandisirwe ayo kuti inoshanda seii.

Mazuwa anyamashi kwabanaka kwemene ngokuti kwane mitombo inoita zvekumwiwa inenge iri muzvimabhotoro imweni yakona inenge iri muzvimakadhibhokisi, muzvimakadhibhokisi mwakona munenge mutori nechipepa chinenge cheibhuye kuti mitombo iyi inoshanda zvakadini uye inoshanda mazuwa akareba sei.

Zvakabaanaka kwemene peyani ngatika kune mitombo inobaahine hosha dzakangowanda maningi dzinenge dziri mukati mwemiiri mwedu. Saka antu ngatiende kuzvibhehlera tindoona ana mukoti torapuwe zvatinonyorerwa toende kumafamasi tondopiwe mitombo inohine hosha.

Mazuva anyamashi kwaba naka maningi ngekuti kwane zvibhodoro kwaane mitombo inoiswa muzvibhotoro inorape madziso pahuro nepamwoyo nemapapu zveshe zvakadaroko.

Kana ana adoko echinge arwara zviyani ngaendwe nawo kuzvibhehlera kana mukazwe mwana eipishe muiri ngaendwe naye kuzvibhehlera ngekuti apana pemunga gara naye musingaziyi kuti chitenda chingadei

Ana adodori anokurudzirwa kuti adakare pose paanoenda kuzvikora peshe paanoenda kumaspotsi adakare neshamwari dzavo nyama dzichiri pamwe nemweya adakare kwemene.

Zvikora zvemazuwa anawa peya zvabanaka maningi ngokuti ana efundo yepashi akutoite zvekutobikirwe bota kuzvikora kwaanenge eifunda kana rinyangwe rinyangori sadza chairo vakutobikirwa avachazombosweri vane nzara ngenyaya yekuti vakutoswera vakaguta kona kuzvikora iyoyo kunyari kanyi kutosiirwa sadza kwemene kanenge katowo kashoma.

Ana adodori anokurudzirwe kuendwe nawo kuzvipatara kana mangozwa eipisha mairi wake ngaaendwe naye kuchipatara andoonekwa nemukoti nemadhokodheya obairwa kana kupuwe mitombo.

Ana efundo yepadera dera anokurudzirwe kuende kuzvikora, nekuti uko kuzvikora vanondodzidzira kushandisa makhombuyuta pevanozouya mundaraunda vodzidzisawo vana vefundo yepashi pashi kuti tose tikure tiine ruzivo rwakanaka.

Antu anoona ngezvekuchengetedzwa kweutano hwevana vadodori vanokurudzirwa maningi kunge vechimbounganidza vana voite mudhibano wakanaka kwazvo vechivadzidzisa maererano nezveupenyu hwavo kuburikidza zvimwe zvepabo.

Abereki anokurudzirwe kuti aende neana kuzvibhehleya kundoona anamukoti ana adodori obairwe majekiseni anovabatsira muutano hwavo kuti vakure vakatakazeka vasina chinovamanikidza

Ana adori dori anokurudzirwa kuti mukukura kwavo vanenge veitengerwawo zviro zvekuti atambise zvinoita kuti akure akangwara chero panozoende kundofunda unenge aka ngwara pfungwa dzake dzinonga dzakatakazeka.

Muzvibhehlera vanamukoti nemadhogodheya vane michini dzavanoshandisa kuvheneke muntu denda raanodai achizwa. Izvi zvinobatsira maningi ngekuti havatonyanyi kutore nguva yakareba maningi vechiningire muntu zvaiitwe kudhaya.

Madhokoteya muzvigwehleya vane nguva yavano tombodaidzana vakawanda kudaro ko veibetserana kuti vorapa sei denda ngekuti kana ariumwe kana arikorera unofanirewo kuto daidze amweni vane zvirozivo nezvedenda irona iroro.

Anamai naana baba vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhleya nemburi yavo yeshe veindohloyiwa ngazi dzavo kuti vangava vaneutano hwakadini.

Anamukoti nemadhogodheya vanokurudzirwe kunge veizoti kana muntu auya zviyani anedenda rinomunesa, rakadai ndiana kenza. Anofanike kugare pashi naye veimuronzera maenderano ngeupenyu hwake kuti asazvifungisisa pakati peupenyu hwake.

Muzvibhedhlera tinoona kuti mune michina iyo inoshandiswa kana vachide kurapa maziso emuntu muntu unoendeswa paanoendeswa osvika ozi emapo woisa pamuchini woona kuti chingadai cheishupa pamadziso akepo chiinyi .

Madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kupfeka magilovhosi memamasiki apo paanenge achishanda nemitombo dzinokuvadza miviri wavo kuitira kuti vasatapukirwa ndiyo.

Madzimai anoti kana achinge apedze kubara zviyani anombopuwe nguwa yekugare pamibhedha mona muzvibhedhleya mwona imomo vechinatso kutorotose mwana wavo waanenge abara.

Tisandogaa mumadzimba mwedu ngatiendeyi kuzvibhehlera tindoone madhokodheya nana mukoti tosvika ikweyo tonyorerwe mitombo inenge ichidikanwa inokwanise kubine hosha dzatinge tinadzo. Tapuwe mitombo yatinenge tanyorerwa tapedza toende mumafamasi tosvika tochindotwnga mitombo yakhona ngekuti kumafamasi ndikwo.

Muzvibhedheya munowanikwe mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswe kuhine hosha dzakasiyana-siyana .Saka antu ngatisangogara pambatso kana tazwe matenda ngatiendei kuzvibhedhlera tindoona ana mukoti nemadhokodheya.

Muzvibhehlerya mune ndau dzinochengeterwe mitombo. Mitomboyo inenga yakarongwe zvakanaka uye munenga mune ndau dzinoiswe mvura yekuti antu vanenge veyimwa kana vazwe nyota zviyani vanenge vechimwa

Mazuwanyashi yabanaka kwemene ngekuti zvibhedhlera zvakutonyorwawo nemafamasi anotengeswe mishonga saka antu tinokurudzirwa kuti titange taenda kuzvibhedhlera tonyorerwe mitombo ingangodai ichidiwa tozoende kumafamasi kundotenga.

Antu tinokurudzirwe kuti titange taende kuzvibhedhlee tondohloiwa ngemadhokodheya nana mukoti toonekwe kuti denda ringange reitinesa ngeriri tabveyo kwona iyoyo yochizoende kumafamasi ngekuti kumafamasi ndikwo kwatinooene mitombo yakawanda iyo inohine hosha ingadai ingadai yeipona mukati mwemiri dzedu.

Ana adodori adoridori emene anokuridzirwe kuti kana achinge asvike mwedzi nemakore acho anonga akataurwa nadhokodheya nana mukoti vapetuke kuchipatara nevabereki vavo vasvike vanobairwa majekiseni.

Ana mukhoti nemadhokodheya pavanenge vachifamba mumandaraunda vanopfeka hembe dzinenge dzakanyorwa maererano nezveutano dzimwe dzacho dzinenge dzakanyorwa maererano nezvedenda ravanenge vachida kuda..

Madhongodheya nanamukoti nanambuya hutano vanoona ngezvehutano vanogurudzirwa maningi kuhamba munharaunda yakasiyana siyana vechibatsire antu nekuvadzidzisa marainarano nezvematenda anonga achitekeshera munharaunda .

Madhokodheya nana mukoti nanambuya utano vanokurudzirwa maningi kuti vange veiite mudhibano nekudeedze anhu eabhuira maererano nezveutenda unenga hwanetsa mumadaraunda hunenge hwatekeshera eiabhuira kuti zvino hinwa

Madhokodheya anofambawo mumandaraunda apo pavanenge vachitarisa vantu vachivatora ropa vachiona kuti vantu vangangodai veirwara ngezvirwere zvakadini vane muchina dzavanenge vachitoshandisa vachitosunga maboko evantu vachiona kuti muntu anenge achirwara zvakadini

Vakoti nemadhokodheya nemanesi vanoona ngezveutano vanonyore maposita voisa munzvimbo dzakasiyana siyana ayoanenge achitaura kuti kunematenda akangodei achipararira otaura kuti vangangodainza sei vantu.

Ana adori-dori anototi paanenge achandobarwa, madhogodheya nanamukoti vanotoita bishi-bishi rekuaningisira nekuatarisisa kuti aangadaipi ashaishika ere abude mundani. Ipapo paanenge eitoita izvozvo, anenge akatopfeke zviro zvinenge zvakatoavhare miro dzawo.

Ngatisagara mumakanyimwo kana tarwara ngemikhuhlani yakasiyanasiyana ngatiende kuzvibhehlera tinoona ana mukoti nemadhokodheya tinopuwe mitombo nemapilizi ayo akasiyanasiyana anokwanisa kurape hosha dzakasiyanasiyana dzinopone petiri.

Antu anoita nezvemitambo yakasiyana saiyana anokurudzirwa kunge eitawo maExercise akasiyana siyana izvo zvinoita kugwinyisa nyama dzavo kuti vagwinye pacho pavanenge vachida kuzorumba kana kutamba Bhora .

Kune mabazi anoona nezveutano ayo anohamba echitaurira vantu zvakasiyana siyana kuti vochengetedza seiiko hutano mukati mendaraunda dzatinogara dzakasiyana siyana.

Antu eshe anoite nezvemitambo yakasiyana siyana yakadai ngekukhabe bhora kana kurumba, anokurudzirwe kuti kana akuwara varapwe kana kuiswa mabhandiji pachona paanenge akuwara.

Mazuva ano zvabaa naka peyani zvetekinoroji zvino ngekuti muntu waakuto kwanise kurapwa kubudikidza nerundare, parundare muntu waakutokwanise kurapwa unokone kutofonere madhokodheya kutoti ndabatwa nedenda rakati otokubhuyire kutoti iwowo mukhuhlani unorapwa ngezvakati.

Iya mazuwaanyamashi peyani mitombo yekudhaya ichiri kutishandiswao neanthu akasiyana ngendaa yekuti mazuwaanyamashi mitombo yekudhaya yona iyi inotorape hosha dzakasiyana siyana imweni yacho inotodarike mapirizi iyona mitombo iyi imweni yacho inoita zvekubikwa imweni yacho inoita zvekutotsengwa imweni inoita zvekukuiwa yozomwiwa yakadaro.

Karetu antu ayikoshesa mbiti zvakanyanyisa avaisambotema mniti dzona idzodzo ngendaa yekuti hai ndokwavaitoraramira vachitowana chikafu chakawanda nemitombo yakasiyana-siyana kuburikidza ngekubve kumimbitikwona ikweyo.

Mazuva anyamashi abainaka peyani ngenyaya yekuti dzimweni mitombo dzakuto bainyorerwe zviro zvacho zvinonga zvichida kuitwa pamapepa akona ,vanonyanyotoise dziri mufananidzo dzinonga dzichibhuya kuti zvinoshandiswa seii zvinoitwa sei.

Kudhaya kwaishandiswe mitombo yechiantu ,chero mazuva anyamashi zvinobaishaniswa kwemene ngekuti kudhaya koantu asharukwa aitoitora oisima pambatso ,kana kutoenda mushangomo aichitoitora achitohinya hosha dzakasiyana.

Mitombo yekudhaya inobaadetsera kwemene ngekuti chero unyari mapundu muhope unokwanise kutodzodza muhope mwona imwomwo panzvimbo yacho inenge ine mapundu kunozotobira kana kuedza kwezuwa unenge watopona.

Miti yakasiyana siyana iyo inomere mushango imweni yakona inoshandiswe kutogadzore mitombo ngeasharuka edu ekudhaya ndovanonyase kuzviziya kuti zvinombashanda sei.

Kudhaya dhaya peyani akuru edu asharukwa edu ayitoshandise miti, veinyanyotore mashakani nemidzi, nedzi yakhona ndoyevainye kutoshandisa ouya ogadzire mishonga inokwanise kuti unehosha weitopora ipapo ipapo

Kudhaya anthu aitore mimbiti yakanga yakamera yega mumashangomwo yona mimbitiyo ndiyo yavaishandisa pakuhina hosha dzakawanda dzakasiyana siyana dzinopona mukati memwiri mwedu.

Imweni miti ine maruwa dzaisimwa pamuzi ngevasharukwa vedu isusu takangokura teiti maruwa izvo itori mitombo inoshandiswa kuhina hosha dzakawanda wanda mukati mwekurarama kwedu.

Anthu ekudhaya asharukwa edu isusu aitora mashakani ndoyaaishandisa kuite mitombo yaaishandisa kuhina hosha imweni yaiita zvekubikwa yokutsengwa imweni yaiita zvekukuya kuya.